I cal man atye ka neno lutino matino latin acel ma tye anyim tye ma iye yomo kun tye ka ongeyo lake woko.

I cal man atye ka neno pii ma tye ka mol ma gitwagge atwaga gitye ka mol ki kero matek mada atyebene ka neno i nget pii man tye yadi ma otwi ma lamal mada.

I cal man atye ka neno dako mo ma tye gin ki nyare dako man onyongo anyonga kun tye ka kwilo lok i it nyare anyak-ni ocung acunga en minne onyongo anygonga atye nene kanen wang ot mo ma tye i ngegi ki ot ma kiyubo ki got.

I cal man atye ka neno gin ma tuk ma tye ka wot i tol tol man kono cal ki tol obwo ma gitiyo kwede ituko odilo.

I cal man atye ka neno pii nam ma tye ka twage matek pii man man mol twak kun mol dok tung piny atye bene ka neno bene iteng pii nam man lum madwong adada.

Cal ma nyuto gudi lam ki bene atye ka neno gudi mungat ki bene atye kaneno pikipiki ma tye ka ngwec i gudi man

Cal man nyuto lamego acel ma tye ka tic ki gin kubbe pa muno lamego man kono oboyo ume woko ki labo um ki dog kun tye ka neno nyonyo pa muno man.

I cal man atye ka neno ngec acel ma tye i wi yat mo ma orine ariya piny ngec man kono tye kene ki bene atye kaneno yadi ma otwi madowng mada i nget ngec man.

I cal man atye ka neno dul pa co ki mon ma gitye ka wer mon aryo gitye ka goyo bul Kun luwer mogoni gitye ka dongo cingi acel bene aneno oruko gara ityene.

I cal man atye ka neno rii acel maleng mada ma ocung iwi lum ki bene i cal man atye ka neno bene yadi ki atye ka neno lee ma cal ki lacek aryo mucung cen ki rii man.

I cal man ati ka neno rii gin adek ma giti ka wot kara acel rii man kono ngutgi boco mada ati bene ka neno yadi mutwi i cal man ma gimako-ni gibene lum ma otwo two i cal man

I cal man atye ka neno ot lum ma kidabo kome ki daba ki la gam pii ki atye ka neno yat ma tye i nge cal man.

I cal man atye ka neno mon ma gitye ka timo biacaragi gin aryo atye bene ka neno latin ma ocung inget mon man atye bene ka neno jami acata macalo nyanya, mutungulu ma tye iwi tandaro pa mon man.

I cal man atye ka neno lacek acel ma ocung kene iwi lum lacek meno kala kome tye alumalum Kun tartar ume tye macol ki tunge bene tye ma ngako ngako.

I cal man tye ka neno pol ki bene atye ka neno ot ma gigedo lamala mada inget ot ma gigedo lamal mada eni atye ka neno winyo macol ma tye ka tuk malo.

I cal man atye ka neno kwai pot dek mapatpat i cal man jami mapatpat bene yanya bene tye i cal man.

I cal man atye ka neno bongo mo ma tye polpol ki bene atye ka neno olwangi mo ma opye i kom bongo man ma tye polpol-li.

I cal man atye ka neno mon ma tye ka wot gin aryo ki latin acel ikingi ki ngat acel obyelo latin ingeye ci omako yen otingo yen iwiye.

i cal man atye ka neno laco ma obedo kene i wi kotokoto ma ki cweyo matek i nget laco man tye kono kotokoto ma kicweyo madong tutwal en kabedo man kono tye cok ki pii.

I cal man atye ka neno labolo ma kiketogi i odero kiketogi i aduko ma kiketo i cuburia laboloni kono orubebe aruba labolo mucek ki labolo ma pe ocek.

I cal man atye ka neno nam madit mada kun idi nam man atye ka laco ma ocung idi yeya en ocung kun omako obwo me mako rec icinge.

I cal man ti ka nyuto jami tet pa muni ma kitiyo kede i ot yat me nyutto ka kwo pa dano pud tye onyo otum woko ki bene ati ka neno jami tet pa muni ka yamo bedo iye meno yamo ma dano ma kumgi lit giywe kede

Cal man nyuto ot ma kicweyo lamal mada inget ot man kono atye ka neno nyonyo pa munu ma konyowa ikit me kube ki bene inget ot man atye ka neno yat ma tye inget ot man bene.